Ha soho giddon keehippe poo7iza koronttey bollara kaqettides garssenkka cora woykkon daro asati keetha giddon kumidi deettees.

Hayssan tas beettishe dezay asay hay wodde digitale matooqa dendishe dizayssanne issiyadey ista masagabishi dezay hissaqo qasseka yseta bisintha baggara mastawuqa qofusuiziyiss qaabitu huddida heska beetti shi dees haaniera qasseka uttida asatikka dendishe dizayssa demmays.

xanbeettizay keehippe wochchanawu lo7izabessa gidishin karsara tumma dumma miishati shuchchafe oosettidi ogetinne hara hara miishati dizayssi qonci di bettishe diis

hayssan gammo dunguza mayhidi daro asati uttini dizayssa hamsiley qonce bessishe dees hayssi qa hamiselesi iza bessizayssakko asati iza histishe dizayssika beettes

Paradize loji giza xaafe ingilizathora xaafe iza milen dumma dumma dere bandiray daro gididayssi kaqetidi beetees.

ayssi sintha bagara beettizays isso wolqama wolqama ade asati dizayti bettetes ha asatikka sense bagara uttidayti qodhen ayko aththidi detees

Hayssanise gita keeththi beettishi dees ha keeththas ka qaseka puroke keeththawa gulay bootha galamen galamentiitedessinne denaapootani ziggita ciikeexi dide beetes sintha agarkasekahaakki d cidamithaykka deye guussa.

Hayssan qasse ka shiqeqqidakiti baynde woykkon yetha danthanchatakko yethe yaxetishin ba duchcha issife qaathidi lu'iza asati hayssan sintse baggara shiqide eqqida.

Muzay deela naychantabeashe dizay daro macasatinne gashe qeeri nayti ha xeellishe dizayssa demmays satappe qas issi aarisena lo'ada ha xeellashe beetta hingoti qassefa goosse huphen qachidayssara bana gunthi maydayssara ha xeellishe deettis.

daro asati hayssan beettettes istika ayko miishe waraqatappe beyishenne xeellishe deettes istika paydon cora asatakko

asati issi fetethan uttidi kath mishe saane be kushen oykkida he ni baggara dizaytikka booththa carqan be uheza qachida woykko lo7ethidi goozidayssi beettees

Dumma dumma asati hayssan shiiqi uttidayssi ay ooththana gizo gizayssa gidikko issi miisheya bolla zora zoretishe dezayssa ba qofan siyshe dezayissati akekshe dezayssa ha msiley qoncesees

Hayssa misilles besuza aaze gides gidikko issi addezi ba ayfa manaxire wuthidayssira karetha koote mayde uttidayssakko izikka qase gaathara laylo maydays dehes armichare bolla uttiizes diza millan qaseka isse addey dizayska beette hese

Minisan moothoyezabiman ukedi booththa sin garetha sin ho7eza la7a yeddinayti dadisiza macatinne qamxazidaadeti dadiettes.

Issi maccashiya maygirapoone oykkada be huuphe pixa guye yeddada be haythen worqqe aathidayssaranne uttadanne haasa7ashe bbettawus.

daro asati uttidizayta gidishin izappe baggayti arbamince kenema giza too kuwaase kaasancha cita may'o maydi uttida

hayssan betishe dezey hase kisessa gidikko tumma dumma asati dumma dummaamayo maydayssara issiis indeti qaseqabe hu7e gure zaari yeddidayssara oyde bolla booththa oyde bolla uttidays betes

Issi qasseka issi gita suuqe gidi da hisibeetishi dees zaan dumma dumma qati bayzettano shi iqide utti dayssan mayoy dumma eqatinne issi bolla shigadiza hisbeettis haqqadappeshamano suuqe biidina wugikko dandayeth hissaokona.

Hissan qasseka isse ogede dhagan daro asati shiqidayssenne dumma dumma oto biittapfe midhiza asati medhide daro miisha shish dothila yssa hanxiley qoncisehesa.

san dumma dumma asati attumanne maca asati sifutethan ha simmidi eggida izeta gaathafe bootha mayda asati heedzdza zoo mayda issi addeyka dees

Ayssan maata keethth hoykkow gatta keeththi asay gida keeththay beettees izas bolla kaarazikka duge gaden gakkonta bolla pedheyeda giidi uttidayssi beettees iza simthan asati doosona.

hayssan de'izay yaazi hessa gidikko qasseka issi issi qees ammaliza asati booththa mayoma hidaytinne dumma dumma muzaabathan eqqidayti yideettes he asatikka qasseqa bawudhan qoofe woththidayssinne hayssa mala shiqi eqqidesbiet

hayssa beettesen dhissin caallasu uzakqo medhos kayas duuta maladin wolay beettees isoos ka c ildi caadayssami dhura deesayssakoa

Hayssan qasseka adde asati ba huphen guche qachidi yeekkishe yexishe kuppishe dizayssa hamsiley qoncera bessees

hayssan daro asati shiiqidhi kaassa ka ishe dizayssi qoncen beettes istika kaizayssi beyettishe dizayssi gupishe ka ishe daanthishe dizayssakko

Hayssan keehippe lo7iza wpykko shuchafe masatti kezida keethay lo7izyas ba penggen penggera dizayssi pooqe masatiza keethay beettishe dees.

hasayishe duwe dizaynnee hayssan issi aaddey xarapheza bolla biire oykkidi waraqatan xaafisha dizays beettes he xara7eza bollakka gammo dunguzay miceti uttidays qonceekko

Gaammo zoone giddon daro keeththati deettes he keeththatappe hayssan issi nazi izikka maatappe woosettizayssi beettees izaska hu7e zara woykko kaara zara cuwa kessasoy dees.

Keehippe gitanne wolqama gididays shuchchu malatiza kaametho giza miishi zin'idi dees iza achchanka bolla baggara pude dhoqu giidi nam'u birata malay eqqides.

Issi misiley bessiza hissi nam7oosati issi gina gidideyta woddinne indo isse mala maamayde iqqireesi hamsilenus qoncisees qasse kame dhoska booththa maydha.

hayssa daro asati eqqida istafe issi addezi keehippe adussenne gompaka aakki ekkees hankoyti guuthu izappe qaammettes

Ayssan dumma dumma attumanne maca asati issifetethan shiiqidi ucthida izata sinthanekka yoone kathi diza eqa gido aggenna gidayss deees.

Hayssi besizayssi issi inddera issi addezara issi mala mayo mayidi eqqidayssakko he asatikka eqqidayssata besees.

Meta gedi issi xuufe dizayssinne garsa bagara feesiwookke messenjeri inistigirana weqkitis hessayessa malatin sinsaratizayti beettetis izikka bugu izi geessetiko ollayn aqiqiloti inmin yaaglegilalu.

seeber kileb giza xaafey booththa medho qalamera xaafeti uttides izappe duge baggara heedzdzu asati be sinthan komputer woththidi boshechishe diza misileykka kezi uttides

hayssan burotiza dumma dumma yethay yexettishin ka7iza hoykkon daanthzoytakko istife baynde geetettine xayseti ixis kaasanchatii

Haysan issi asa misile gididays betes, istika issi calara na mala misileko, ista matan melkam ye arbeyinochi qeni gizays qoncekko.

enni bisi giza xaafey beettes he xaafezappe duge baggarakka uttida attuma asatinne diirara gashshara beettiza macash yakkadawus

Hayssan beetizay aaze giiko tophiya kawo aabi aymede xaafishe dizayssanne iza bagan iza nagiza wotadarati heedzdzay deetees.

Erideti giza xuufe hayssan beetishe de'ees. siilekka beetees izikka sohuwara xytidayssakko. turgumezi inglishekko.

ayssan keehippe lo7o gidida woda zeemenawi kaallidi oosettida paayya keeththay keehife lo7izayppe tees garsara maxaafe daanizayssikka licetti uttides

Issi bisi zeyssi minomaburati efoole geetittidis izikka issi derekkay issi dere maaburate oy konkoronte xompanan maaddizayssat kidegges hassa guessa

Issi maaburaate efiza tuussu woykko poole geetettizayssa bolla qashetida maabiraate shuboti gede aadhdhi dibin iza garsan ogey dembattidayska beettees.

kuwaase ka'iza asati dembaza gelidinne diiraza googidi deettes istafe bolla baggarakka biratay oosettidayssikka beettishe de'ees

Hayssan korontte oosona erettida issi kaameyynne he korontteka oothiza cora asati beettishe deetees esttika ooso bolla dizayssi erettidayssako.

Hayssan beetizayssi korontte woykko mabirate efiza shufoyyne biratay issi bolla qasheretidi he ha mabirateza aatanas giigidayssi beetees.

Issi sinta ugarabitizeys gita wolqama geetha dakko hageethazan qalamey gootho gididayssi wolay daru gidideyssinne chasho ayfa xeelliza wolqama dhidhizays deetees

Hayssan issi akada duca soran dalbanththa indagaara beettishin dawusa izis medhozigan zo7okko izaka bees iita daarokko.

zayteynne dhiilley dees dhiillezi madabara kumu uttidayssa gidishin zaytey qasseka pompara he madabaraza bolla hu7en uttides

Hayssan issi indiya ba silka oykkada haabessa she dawus izikka oyddu miishata begaxan dizayssa geesh malatidi pessis zaamilleraka brahaan beza xuuulelexxati

biraan bank gizayssa issi indiyas ilken oykkala apilekisheneza dhokko histida nu nabessa she dawus indiya medhora be tawanu addallo iza indohu izakka bahu7iza tosh koro hissada saloy yeddawuthatus gizayssa qachida gaakko indida gganduseshin atteyeda gashe dawus

sostena ruub amet iqqid appe xaaxem gimgema yemmana ji maynti guba7e giza amaraatho xaafe xaafe tiridizayssa sinthan asati tobetishe deettes

Oyddu asati issife gididi uttidi beettettes istafe oshicha baggara diirara dizayssi adde gidishin hu7ezikka izas bo7atides hankoyti qasse heedzdzati macakko.

issan dumma dumma attumanne maca asati issifetethan keggi maarara salfen eqqida ha asatikka issifetethan eqqidi ha aali zeelishin izata fe guyera xaafen

Hayssan beettiza salo mala qalamey giddon bicara binbbaa amarathora maliza siilettidi dees.

Be hudatti boda hudatin yaamakkel gizayssin xaaphetin qaaphetidayssanne nam'u macalin abeebamalizayssa oykkidays betteesa.

Heyssan beettizay issi asi mootore toggidi bizayssa iza sinthan koothey dadettidi eqqidayssa bessee.

hayssa misilezan issi addera issi macara be oonatetha qoncesiza matooqa goykkon waraqaataza idimmidi ha bessiza issa beyays

issi dumma dumma eqata bayzo soho woykko giya gididayssi eretes izikka issi adey bas keexidi kuske geetettida giya bason doyidi bayzzishe zal7ishe dizayssi erettes.

daro asati issi bolla shiiqi uttidi be qofa haasayishe qasse izappe isis qobaxaapuuiqishi dizayssa ha misiley qoncesidi tawu bhessees misilezikka asati uttidi dizayssaka bhessees

ayssen issin maashinessa issindiya goro korisayssa bisees qasse fogade izaasoykka qusike rooykkon eqays dal7eteasogideshin soagatha challa giza xuufe bollarduheressanne iza aqay kumoohtidays woyetishe deise

Hayssan diza misiley aybesis i giese idikko biza gizatufi dees iza gaathanka issi addey aybe komishi ha bessisho dees amaratho qaalara qasseka be'andi shi bir wode alem wanja yiggoaz.

hayssan dumma dumma caala adde asati issi mala karetha mayoo maydi ba kushen biirenne woraqata oykkidi izatappe baggay qas manacire ayfen wothidi uttida

Hayssan cora asati issipetethan issi kaame oge shiiqidi kaame garssan isthi aybakko oothizankkon erettenna kaamee itidayssa loyttizoonne hokkidi uttida.

Keehippe daro pooliseti issi fetethan salafettidinne gede aali eqqidi issi bolla issi medho may7o may7di issi mala hanotan eqqidayssi keehippe lo7ees.

Haysan nu beettishe dizay azi hisiphikko issi seo soossatinne daro asati isse wala shiqidi ba may7o samaydayssara haaththe tubbu bolla aqiday btsi keeththaza bolla qasse gaaxo qalameti di dheessanne hingi tamakina yeza sagichara bishe dizays bettishe dees.

issi katamaza woy issi bazzoza tamay mikki ayirey bollara haaththa ba ididi tamazan haaththaza qoalishon dizayssa adagappe ashshiza maqina ayirezakko

san issi booththa kamey gede-aale ekidays beetishin nam7u asati ha aalidi ha buttishe oykko woththishe bettetes gede haassidi oykko adusi xeelishin salo bolla shaaray beettees

Hayssan qoodan oykko paydon heedzdzo asati deettes izetikka salfen ha aale ekki dishin giddora dizaara macaqo hendiiran han diiran addeti deettes.

Hessa misilan beettiza keethay keehippe tana lo7ides woykko ta gomppay izan ufayettides izikka wochanaw lo7iza biratappe oosettida keethaako hinttena lo7ennee.

hayssan ita wogka dalga aaho aduse pooqe keexxetteni medhosara qalame tiyettidi lo7izayssi beettishe izayssakan

hayssan keehipe lo7izanne kehipe malaliza sohoy dees izikka keexettiday oykko oosettiday shuchchafe gidizayssi eretidayssakko

Hayssan issi addey warqata oykkidi sekiraha booththa mayoo ma yidi eqqidays beettees eza yuushonikka dumma dumma xuufeti salo mala medhon xaafetti di beet.

Debubi itophiyale namaati mesaretti biirohizayssi amaarathora saabetidi qabetuttides izikka gamothon bershishin dugeha zara zangara oososo keeththa gizeyssakko.

Kawodan giza assati hayssan shieqqidi eqqidi dizayssi beetees istika kawo maliza assatakko gaaththas istas kehie orde orde gididayssa ha msile qoncissidi bessees

asati akaafa be kushin oykkidi gadezan ashawanne siminto qolidayssa walakkishenne gindidi munuqishe ooththos malethishe dizayssi beettees

Hessan shuchapenne birateppe keexettida issi qorqqoro krrthay beettees izaskka beettizasoy baarandda gidishin gede sinthar daro dembba gadeti beettishe dees.

Issi naay ogen eqqides heniraha yiza nam'u asatikka beettettes giddora asay gede ha kanthana mala booththa qalamen gorpettida zebra gizays beettees.

Sam'essen dolara dizaara karethay qa bolla baruxuufey xaafehu huttidayssa kushe daba bessada heza erisash molko kaaletha geda

Hayssan ta bi7ashe dizay aze giikko issi ades ba kusha salo dintii caaqi shi dizissenine sintsera qase qoofo woththida deza caaqisizayssaku gude fagara qasseka daro asadi shiqeqidayti issi caaqizeyssa wochishe de7ettes issi kasseka karethama maydayssara eqqides.

Hayssan issi lo7iza oydera issi laabutoppe oygon kompiteregizayssara xaraphe bolla dizayssi beette xarapheska keehi dhoqa imetizayssanne booththa qalamiteti deyssakko

Wolqama keeththa karinne cililo maatay beettees iza cililo maateza giddonka le'enne guuthu aduqi ekkida issi mithi dees izappe gede ohicha millera kaame eqqides.

Hayssan utizayssati issi mala mayo mayidi eqqida asatakko hssati ba kushiya ba sinththa aathidi ba pooto oykkidadayssi beetees beeetees istappe goye bagara aaho miththa dees. issake nay

Issi macoshiya ba sinthan dadoma maygirapoon qashe turdiday safee issi mayqirapoona oykkada yeethayye xashe de zayssa malawus izakka issi aaho indoowo

hayssa assika beettizayss isi addi hargidi heithen ichidayssaku izi ichida heethsafe dhaqo geedi xeelishe dizayssi qoncen hoochche gobetees

Hayissan qasseka dizayssi dumma dumma macatanne adeta gidishin dumma dumma asati ba kushen ba oontetha qoncasa woraqata woykkilayssa haafis isheedizayssa amisiley nuus bessees

issi aayiya be na'a kubbayera ushshu oykkada ganthashe dawus aawaykka mille baggara garsera saane oykkidi uttidi xeellishe dees

Issi addey booththa may7o may7 uttidi hara asi hanera uttidayssa tamarsishenne aykko miish kobe mala giddon dizayssa izas yootishenne arisishe dees.

hayssan qasseka ba naytan ufaetishe dumma dumma asati ba nayta nayta idimidi dizayssi beitteese izetikka addenne macatakko

sancora asati issifetethan akime keeththa yiidi issi hargiza asa oychizayssinne he daru asay issifetethan gelidi issi kabilen dizays beetishe dees

hayssan besizay issi addin issi do7ezasuulanne butididis hayssan bessees attezito ba qoodhen wolayetha duun guzdon asadizayssa heqqides attey kafe wolayetha

daro asati hayssasoza kume uttida istafe bolla baggara dizasoozi woykko keeththazas kaarazikka buro mithi he ha wodhdhidi dizayssakko

Yemmi xil himemense,och giza amaratho xaafe dizayssa gidishin gaammotho qaalara buthuntha harge gaasota gizayssa qoncisees.

hissan beedi shete zayti nam7umay taqo istiqa issi macanne issi addi dees issay ba som7o zaara medheti sh iti milqitayssara de bah7o gullonti deessaradi issinaa qase aka yiicashe ayfallo7itha zeellawus

heedzdzu asati misileza bolla deettes istika be kushen waraqata wurikka oykkida isti eqqidasoozanka maatay laalettides

Hadhissa macatinne gashshanayti deettes issi aaya benaazan karethaza dhoqu hista idimmada haabissa shen dawus naasikka iza idimmidayssa sufaetishe mii cishe deesa.

Ha issan issi kietxaqan gita oor qama keeththawan heedzdzo attey manqotay siin biraykka qiisin bashhin gede ochi shin beeto sona.

Issi medhonne issi qommo mayo mayida asati issi keeththa gidon beetetees. ha asatikka be duuna bolla cembelle gizayssa qachchida.

Issi macashiya maykirapoone oyikkada ha bagga simma eqqidara haasayashinne ba qofa asas aaththashi diza issa beettes. Izis guye baggarakka eriso woraqatay kaqettides.

issi asi hargidi woykko qohetidi akime keeththa biidi be liiphezan maduntidasoza woykko qohettidasoza qashesidi ha bagga aali zin'idees.

hayssa misilesan beettizay aas igizeesse gidikko ichashu asati uttidi daabora dumma ushshara mizayssi hamisila betees kathazikka dees tokkeyka sinnera xarapha bolla dees

daro asati keype lo7onne aleeqo woykko koyso may7ota may7di keeype lo7iza keeththa giddo gelidi uttidinne issa hayssara haasayi she dizayssi beettees

hageti qassekka ogezan kobolisto gizayssa gelisishe deettes isti geelisidi aadhdhi daasozi kobolistos adalo, ishe dizayssa ha misiley nuus qoncis ees

ayssan daro wozati booththa koppeya wothidayssara woduruy qashetutidayssanna shiiqidi eqqidayssa hamsile qoncen bessishe de7es misilezikka qoncen bessizay haasatakko

Hayssan dumma dumma dhaley keeththati dizaysi betees soa gaatha dhaley koomedi uttidays qoncen betishe buleesaqo dhale baqisokko

hayssan asatappe nam7u asatinne woykko nam7u addeti maaburaate woykko koronte lo7ethanas bolla kezin garsen ista xeelliza asatikka eqqida

Ha beetiza misile dhale keeththa woykko hakimeso gidena agena hayssan hengidikko dumma dumma dhale qommoti madadariya bolla maaran liccetidi beetosona.

hayssan issi makala kay pooliseynne domma dumma kawotinne dumma asati issife shiiqidi eqqidayssanne issi makalaka qaseka ba masara baydayssara peeqidayssa bessees.

Ha bessay wochanaw nuna kehippe lo7izanne malaalia wozina shemppisiza bessakoo hezanne daro asati shiiqidi eqqidannme wochidi malalettishe det.

Isse basseka isse diccida kataman wolqama keeththay keexxetishe dizay si betes ha keeththa ziggan pooqe diccishe dees pooqe gidana keexxetizaysakko.

heyssan wolayetha dunguzu oykko wolayetha qonceseza dunguza ma7idi ichashu asati oyddu attomatanne issi macasay hantishe zayssa ha misile qoncen bessishe dees

Hayssan keethtxin beettees issi daayada diza mithin bettawus issi keethetha gaaththan shuchchara oosedizasoy beettees

Issi addey ane baggara eqqidi henira eqqida addezas woyto immishe dees he addezikka be woytoza ekkishe dishin hara addeyka giddora eqqidi nam'ata xeellishe dees.

Hayssan oge baasiza doozore dees doozoreza sinthan hara miishi disayssi beettowazee izikka aaziy gizesagitikko kaattokko pica qaalame gorfettida kaatto.

Daro asati issifetethan shiiqidi ukeththa woykko daabbo baththishe dizayssi beettees istika woththida xaraphezi gaammo dungussa medhon misiley woykko yafaray kezides.

Mabraate woykko koronte geetettiza miishay nuus poo'otetha immanassinne doman asay waayetontanne metotonta daana mala maaddees miishazakka qachiza woykko lo'ethizadeybeetees.

gammo bayra asati issifetethan shiiqidiin uttida be sinthanka gammo dunguza xarapheza bolla micida he xarapheza bollaka be olay dendikko woykko ooshi dendikko zaariza maata wothida

hayssan issin ita keeththay keexxethishe diis kieththaziqa pooqe keeththa aqo keexxettidi komonta buro bish edayssa hansileynoos qondisees keeththa qomoy booththa zo'oko

Hahiddi qaseka sinsaradiza sati bate marchaza ongidi anji tekizi she qaala gileze hayssakko istika ase be lagqe bedapo maaddokkon tomu ooththa na giidi qaala gilezeyssa abizile qoncise.

hayssan betti shedezeyqasse azuuyes gidikko nam7u gahama dungu zamayza asati ba kusha salo denthi deqqidayssanne issi addey sinthera isa tamarca qisi shedezabeet woykko qaala geltishedi zebeet guussa

Hayssan qoodan daro adde asati issippetethan shiiqi eqqidi maarara ha simmi eqqidayssi betees. He asatikka wochanawu keehippe lo'izayssakko.ista guyera amaratho qaalan xaafetida xuufe yegamo zoon fitih memeriya gizayssi beetees.

Issi addey maykirofoone oykkides. iza guyerakka xaafey xaafettidi qaapheti uttides izikka salo malathu giza may'o maydi haasayishe xeellishe dees.

Issi addey be sinthan maygirapoone wothidi be kushen saatekka aathidi bees bolara karetha koote mayidi uttides.

Hessan beettiza misileza bolla kilo misiley woykko si7iley dees garssara pude asa kusheda gizayssi micettidi woykko zaragga7ettidi uttides.

Pirdde keetha gizayssi hayssan misilezan diza miishata xeellishin erettees pirdde keetheyka asati ooyettidinne hanqqettidi biikko iginthizayssako.

issi wolqama keeththay keexettidi dizayssa hayssi bissishe dees ha keeththazikka booththa kalamera tiitidi booththo gididayssa bissees keeththazikka booththa aqo

Muusinna giza issi xaafettidi diza musinna issifetethan dhayssoos giza xuufey xaafettidi dey.

Hanissan beettizam coora asati aspaliti fitishe dizayssa gidishin istafe issi hindina pudhusa ba7ada dawuse.

Heestande asazin katama fitisayssa besse katamas ka ciizilla maata deessappa asaska beexa gile sira maata saga tsana ittishin deessa

Haysan wolqama makimnay asa ekana yiid dizays betes,asazika izan gelanatho gidi hedzdzu tamua asayi guye woxishe dizaysa demasa.

daro asati be heera geeshshatetha nanganassinne bena gakkiza dumma dumma hargetappe attanas beheera geeshshatetha nango bollanne pittidi geeshsho bolla dezayssa bessees

Issi cililo kaame giddon keeyppe daro oqati karetha fistalen qashettidinne caanettidi issi heerappe hara heera bishe deettes.

Hassan diza asati issfetethan cora asay haa simmi eqqidayssi beettishin izata achan diza asati dumma dumma asati ba kushen eqa oykkidi keexxishe dizays beete.

Haysan Beetaayssi hiissii nam7u makanal7izi isse makanas qoodhe dhoqos didi hasiyisa karsama kotida issa bullen dizayssi biyatiesa

Hayssan amaratho qaalan woykko amaratho pidalen xaafettida xuufey dees izikka ay gize gizayssa gidikko melkkaam ye siqilet be7al giza xuufey de7ees iza garssara goda yesuus kiristtoosi kaqettidayssi beettees.

Domma domma telefishinetan domma domma silqatan abi aymide yeetettiza tophiya kawoni oto dendidayssi ha bettishe yededis he fotozikka abi aymide qoncis eese.

Payidapi karte indeeti mahaginne inchilala giidi amaretholan xaabeti dayssi faayidan karteza wosti demmana dandaysongizays etees.

Hyasan ta beyziayss aazi heesxi gidikko issi nay digital motooqa dendanawun ba ayfe bolla kamera woothi didizayssawe hena7aykka digital motooqa dendanawun ba ayfe bolla kamera oothi dibbei

Issi maca nayiya uttadad nashinal ayde mazagabashe dawus. izi sinththa bagara haraykka mazagabethana yidaykka beetishin waraqateka gidozan dees.

hayssan kompiteref etha mal7idayssan daro asay kompitere koraqorishin disayssan bessees komputerenkakompitere

Nam7u maccati beetteetes issi naya karetha qoofe be huu7e bolla wothadus issi naya hashe woykko qese mayne duuxa mayo mayada eqqadus.

Hayssan payda digital aydi gishe issiyadi ba kusherhagara mededi hochu shedezayssi ha miselezan haa beettishee de beyssakko misele zigga paydazayssa yootees.

Hayissan qasseka digital matogaden sishen kosho izi maashina mothi deshin yastawuso gissa xuufen beettes issi yastawuso gissa xuufikka giigissada hooththa geyssa qoncisishen dees guussaqo.

hayssan awadeere kawo gidin ereton thayssi kawoti nam7ati bagathana saro imettishe karetha moora iqidhi izays hitees he saro imettiza kawotikka booththanne issay tophiya kawo7abeda gizayssarakko

hayssana kehidi woxxiza parasoti deettes istika medhozi pullakko ba gammaza pode dugi yeggidi nam7otora woxxishe dezayssi deettees issi keseka istas warcci gees

hayssan beettishe di qasas geessa gidikko issi adiigeenqoofo sidayssara badalata giddon eqqiday bettishe dees badalatikka qasseka cili lidinne diccishe didayssa betties iza giddon qasseka aaho mithiya issina guye baggan eqqidees

hayssan qassika dizayssi ordde ordde asay ba kushiya tira bolla idimmidinne qassika haa xeellishe dizayssi beettes;he asata gaathan kopiya wothida adey de7es; qaamma dunguza wotidaykka.

Haysan issi asa kushey kushey bicha betes, he kusheykka ay oykides gizaysa gidikon be mirca bica gizaysa mirca dorid saxineni yegishe dizaysa beses, tophiya bandirayka garsera qonces.

hayssa aspalte oogezan daro asati heeha gidi hane aaldi eqqedi dizayssa ha msiley qoncen bessees misilesikka iza bessishe dees

hissan gasagabiyetti zaazi kissagidikko wucci dede bira gidede his eretes he phiraz ka qaseka bi bidale malaze za giddon kesuctchi tayssara ba medhu wolqe malisana dhorachazayssi keehi do7ishe beetishe deees

ayssan issi lo7idi keexettida keeththay du7etofo mastoti gizayssa ekisey ekisey isa bolla wodhdhidayssa bessishe dees ha keeththa zigqabees lo7o qalameratinni gita ti keexeidayssa qonce bessees

Issi addey karetha may'o may'ides pompora haaththeka besinthan woththides waraqatanne silke ka xara pha bolla dees woykkon beettees.

Hayssan daro addetara issi macera aspaltte ogera hamutishe dizayssa besees. addetikka issi mala mayida.

daro asadi isseso shiiliya issan iqideysieitees istika aqqidi ayotsiza naagikko issi miisha bolla tobi tobeti shidiphissa ha misiley qonci shi di7ees

hayssan beetiza asati qassekka issippe shiiqi eqqidi daro asay dishin he asatappe sinththa bagara dizara issi maccakko. Qassekka guye baggara dizayssi booththa mayo mayidi dizayssa besse.

hayssan ingilishe pidalenni xaafettida xuufey dees izikka kapitale leteren hoykko gita fidalen xaafettidees he xuufan diza pidaletikka si ar ari ssia

Hayssan sila bolla qasi beetteze hazirisa gidikko issi lo7o medhoradiza indiya ba qoodhan worqe malaze saathada hara indira haasashidawus he indiyaka qasetega ba waague guezaara iddazadizayssi beettees ista gu7erakka addey eqqi dees

Issi keeththa giddon keeyppe lo7izanne malaliza keeththe gidishin he keeththaza gaaththanka daro asati shiiqettidi issa hyssara zoretishe be sinthe issa hayssa bagga zaaridi uttida.

Hayssan dumma dumma asati pooliseti pooliseta asati kawo sanchati issefe shiiqidi ba hu7en qoofe woththidayssara ka7hishe haasayishenne zoretishe uttidayssa hamsile qoncisees.

heyssan qasseka dere saratetha wolkon saro medhana mala koydi ooththizayn issi poolisen ba qooben wutthidi dizayssa bessees poolisiza chanka nam7u asatin izara haasadishe dizabessees

Hayssan diyayssi wotadarakko he wotadaray ba kushe idimidi uttiday beetees. huuphezankka qoophe wotidi dees. salo mala

daro kaameti hayssa ogezara hamutishe deettes he kayametikka issi bolla salpera woykko gube sinthe maaran hantizayssi beettees izappe wu7e baggara gita koronte aathcthiza qooqa geetettizays dees

Hayssa booxadanni dumma dumma asatin ba kusha zambili dagiza oonkidi hantida yssafu boota zikka gihatan qees giya maasates.

hayssanke hidi adde adde asati shiqi dhuutti dayssa haas misiles bessees istika aazin uttido gessa gidikko issi deza suri beetto haase taro asati ba kushesa idimmidi qoppish uttidi deettis

hayssan isse poolise ba kushe lhoqo histidi eqqides izaappe hen baggan nam7u pooliseti izi haasayizayssa siyishe deettis poolisetaosoy aaze eretuwa

Asati issifetethan iss bolla shiiqidinne be siiqo bessishe issi daabbo masha be kushen henerahenera oykkidi batho bolla deettees.

Hayssan beettizaissi issi poolisey ra issi mela'asara gidishin he asatikka beettizo giin eretettes/

Hayssan dumma dumma poliseti issippe shiiqidi eqqidayssako ha asatikka poolise geetetetees.poliseti ba huuphen ba boncho mayo qoophiya wothida.

Hayssan tiraafike geetettiza addey woykko makina gaatha sarotetha makina agan sarotetha naagiza addey beetes izikka issi kaame bizayssako yiidi gaathi laaggiza addezara sarothettishe dees.

Hayssan dere saroteththa baga tamarida adde woykko iza ootho salaxina issi adezi dumma dumma iza koosha dhoqu histed miishati iza som'oso shiiqin hasaayishe uttides.

Hayssan daro poliseti woykko dere sarotetha naagida asati corati issippeththan issi keeththa gaaththi gelidi ba sinththa ha zaaridi uttida

issi poolisey haara gede aalidi eqqides gede baggara issi macaynne issi atumaykka eqqida isti eqqidasozikka aspalte gididi keeyppe lo7izayssakko

Daro woyko cora asay issipetithan issi bota kezid daro puteta tokido ista haathe ushishenne qase hara puuteta tokishe betes.

Hessan dumma dumma deretu banddiray woykko he dereta qonccisiza banddira geeteettizyssi beettees izatuppe banddiratuppe simtha baggara issi addeynne issi maccay uttida.

Hayssa daro asati guufe goocheni ogera hantishe disayssa misiley qoncen dessis ha misiley huphen qoofe wothidayssa guufetidayssa zoomay dayssa

Hayssan kase wodhe kawoo malazadhissi omedhora diiitettidi boucheda dolemi phowu7en kawo qoofe wothidi dees medhuska diitakko

Hayssan qoodan daro asati uttidi dizayssa haa xeelishe diza misile qoncisidi bessees asatikka booththa karethakko.

Hayssan lo7iza kataman dumma dumma asay heen baggara haan baggara ugappe shige eqqidays beettes he beettiza katamazan darwa asati ka ishi guppishinne isportoothaa gish digayska qoncen beettes.

hayssan tophi ha banderara tuge hawandirara issife qaaphe tuutidayssa dembazan bisees istanka dizasatin gita keethethi dizayssachara hantishe dizayssa hamsiley qonce bissishi deet

ayssan qoodan ichaacsho gidisa asati issefe aa bagga hantishe deettis isti hantizen awakkon eeretu aase

Hayssan cora asay issipethetan salfen woykko zuuriyan oyde bolla uttidayssi betees. Izzikka he asay dumma dumma medho mayo mayidi dees. hini bagara issi kaamekka beetawus.

hayssan heedzdzu asati uttidi dezays beteshin issay xaraphe bolla xaafishe diiza issay ba sintsan qanchera qofso doteerara oykkidi xaraphe bolla woththi deede issay gaden uttidi kahishe dizayssa

Hayssan qasseka dugge hamaadere ayssizan asatinne gammo kilelino xizasi issibilo heemettida istiqassene gita kitamayo tammayda

hayssan dumma dumma caala adde asati issifetethan ha aalidi issi sowa lanqera yiishe deettes hedeta gaathan qoofe woykko koppi woththida addeykka dees

Hayssan daro asati woykko cora asati issipetethan ha alidi ba huiyan kofiya wothidi eqqida izata gaaththan maccatikka deetees. hani durara dizays kofiya wothidees.

wuridikka issi mala woykko issi medho karethinne kumeth gidida may7o may7da he asatikka faranjata woykko booththata geetettiza kare biitta awatakku

hayssanta biyashe dizayssi issi faarin shamalesa indiya bau7asinthe guye saara qachiday ssara dizayssako he indeyaka qasseka abe achche haabissaza meica shinne ayfalo7etha xeellada dawus indes qoodheykka aduseqo

hayssan yarkaneran salo mala yarkanen zaytenne izi saamune gidayssi xarapheza wola yiidi shiquutidayssachan daro asa shiiqidi eqqides

Hayssan dumma dumma asati ordera tulida gizayti shiiqidi uttida issa addeti macati issippe uttida issa ha misiley qoncen bessishe diza issakko.

hayssan beettizayssin issi atti maaburate quxare bolla kezi qidi qachizayssinne isti qasexeka isa bolla kesi qididizay bettishe deees

Issi addey hare gaar gizayssa laaggidi yees izappe mille bagganka bajjaji geetettiza kaamey eqqides izappe giddorakka issi asi eqqidi ceellees.

Hayssan issi aynate gidi quxxuren woykko paydon daro gidida kaameti beetetees. he kaam suunththaykka baase getetizayssakko.

Hayssan asati daro asati xarapheza bolla shiiqutidi komputereza kora qorzayssi beettishe dizayssa gidishin asatikka issefe isiissara haasaytishe deettes.

giya malatiza sohon daro asay gede hanne pude duge simeretidi eqqides istafe gede baggarakka dumma dumma suuqe malatiza qorqoro keeththatikka deettes

hayssan dumma dumma ooso ooththeshe salidizays betees isti ooththiza ooson daasi gidinka ereto ase ha7ewodhi teknoloji iida neesha ooththishe dizays qonceko

hayssi sohozi nu beyshin woykko xeelliza satin kowaase kaasanchati beka7iza demban gelidi ka ishinni geeshshara ista maaddiza asati issibe shiiqidi uttidayssa bessees

Hayssan karetha makinay eqqideyssafechan daro asimi makina modhishi tiwushi izo sinthan he haagizayssa makinaymos bessi makinaykka midoda karethakko izo sinthanka asatide oosan.

Hayssan issi indiya ha aala eqqada dizara beetishin izi sinththan diza warqateza bolla diza xuufe woygide giiko ingilizatho qaalan itophiya

issi addey sayikile laaggishe dees.hara addey qasse bajaje iza milera togidi woykko laaggidi bishshe dees .he bajajessikka heedzdzu toyi sinthera issino guyera nam7i dees.

issa betizaysin giyazakko giyazanka dumma dumma atoti basheti, kereti,asati medhidi bideyssi beettishen dees. he kerezakka medhizan dhasekko.

Keehippe daro asati eqqidi deettes; baggayti borsa bayidi gede hantishin; baggayti be eqqidasan eqqidi ha bagga xeellizaynne gede bagga aalliday beettettes.

Issi attuma na'ay issi maca na'ya dizaaris hashe oykkides istikka nam'ikka aarise medho woykko zo'i bessiza medhora diza asata gidoy erettes

hayssa misileza bolla beetizayssi keehi kabade worako.woratikka miththati dumma dumma miththati shiiqidi dollidayssa gidora oge dees.

ayssan issi adei ba loqo kooredi togides daro asas qaseka toora bishe dee isi hiye hobzakkonka ereto haase ayqommo ooththi shedizaskkon

hayssan qasseka issi toomme eqo addey asinsarayishin guyera dumma dumma diithu gidaytikkayetez qassega isti iza oga mi landezazazigesa ikko cele la mithati gasheti gitati issibe dezayssa bessees

Keehippe lo7izanne keehippe aakkidinne cilili bessida kataman lo7izanne cililizaa mithati kumi uttidinne keehippe lo7o ogeykka oosettidi dees.

hayssan issi addey ikkana tara maydi ba ayfe bolla mana diri wothidi bandirada giza mish dhoqu hyssidi oykkides he bandirada giza missa bolgakka boos giza xuufe dees

Haysan keehippe lo'iza ogen woyko lo'iza hunetan osetida gamo dunguzan osetida arbamince kataman diza issi adebabaye getetizays betes.

bessan paydon heedzdzu asati beetetes izedetappeka nam7ati adde sayindogidishin heeni nam7ati dari beetetenna issi adde la sintageyfe goncisibes

Hayssanbeetti zaazi sibidikko issi ulqamazamoy cilila qam7o cili dayzambetti ufatishe zayssa biyadis hessathuka cililamo cillilanta sigidikko ogagay bandayssa bissiis

Hisin ooho dawu giddizamthada garsan gade dhummuti tayssa garsan daro asati he ha gishe antetishe diza hissan onzileynos qonciseese

Hayssan keehippe daro gashe naytine issi adde asati issi bessa shiiqidi miththa garssan issippeteththan eqqida istikka issippeteththan eqqidi marara ha xeelishe deetees.

Daro asati hayssan eqqidi beetteetesisttika macca asatanne attumata walakakko isttafe guye baggarakka muuze malatioza miishay cililidi dees.

Issi macashiya qese duuxa may7o may7adus hu7ekka dadada ayfeso ha zaarada miicashe eqqadus izis achchezikka booththukko lo7ees.

Hayssan issi ara danaas uttidi ba kushenna balla sidi biradhan gedi bessi shi dhees naazikka kusha ayss qofan istide gedeyssi eretohaase be kusha istidayssa garametti shephizikka uttides.

kuwaase naka'iza nayti kuwaseza ekkidi woxxishenne kuwaase zara piradhishe dizayssi beetees isti ka'izasozikka kiyppe aahonne dalga gidida gita denbakko

arbamince katama giddon gammo adde baabay woykko dunguza adde baabay geetettiza addebaabayey beettees iza millenka bajjajje geetettiza kaamey eqqides

Hessan keehippe aahonne dalgga gidida keehippe cilila maatay diza beettees iza matan mithaynne keethay de7enna.

Heedzdzu asati eqqidi beettetes isti heedzdzatikka mayda shurabesi woykko bollara isti maydayssi hissi medhokko izaska qalamesi booththukko.

Na'o macasa di hayssan auttidi deettes isse naa qoofa wuthadu isseneya manaxirefe bolla qaapi dezayssi bettes istika qasseka denban ufaettishe uttida.

Ayssan issi addey issi fiissa gals wadhdhi eqqidi ba kusha laallidi boothtsa kanettera maydi eqqides zamatan cilila mittha hasheti kalalettishin derosa.

issan adussa dussa oyddu asidin issibeshiqidhi eqqida he oyddo sadikka booththa shaanze bollara mayda ba tirasakkasen saathidi eqqida

heyisan tamaare nayti digitaale matawooqa dendans shiqe eqidayssi beettishin haara denthizan issi siratinnan woy osanchay dizasi beettees

Issi attuma naay be qooden laxana xaaxides izappe sinthe baggarakka payda matoqa kessizade kompitere oykkides izi kessishe beettes

Haysan tan beyash dizayn ha wodde dehiida teknolocie paydagida matooa idten dashin hissindera fayfogolo soda huduze hissan

Hayssanta beyashe dizay asay digitale matoqa potoden dishe dizayssa forme kunxishe dizayssa qas demmays qasseka issoy ayfe phayne ayfe ashara ekanaas ooththishe dizayssa demmashashiise aaze gidessa gidikko.

Hayssan beetti shidiza aziroyssa gidikko tumma dumma asati issi bolla shiiqi heqqidi ha'i wode teknoloji hida matoqa digital matoqa gizeessa dendishe deettes isti ka qaseqa sintherha leeqqidi daruti wochi shi dizayssa bessees

hayssa ha bessaan beettis haasatin piccafithalan asay wuttidayssin eqqidayssin xaabizayssin ka7izayssin uchchizayssin hayqqidayssi dees

hayssan issi macashanaya yuniforme mayda digitale moxoqa denthan dendanau kusha mashinan woththada uttidays beettes qasseka hani baggara dendanakka gishe yishe iza addey dees

issi qawaasa kaasanchazin ba kushe baqqishe uttida issi qoncen bettishe dees harqowaase kashshan saazika ba kushe baqqishe dees ha waasse kaasanchazin ba kushe baqqishe dees

Hayssan beyettizayssin darzo haasata gidishin daroasatikka saykile ekkidi izera woxxishenne izarakka ishe disaysa bhissi qassega iza qoofizakka wuri bawudin weththide dizaysta bessishe deesa

hayssan asati woykko nayti kuwase ka ishe beettetes istika nam7u cugan ka7ettessinne nam7u medho may7o may7da issimedho medho may7oyssi be cuga cuga qoncisees

qaqale ministeren alibiya miteka bilbeti ka pawuda gemmen ye agerkaos cophetan teka hedi gudesa xuufi dizaan hissa gollo daro asati koolosiza wochishi beetida

Dhissan selazafanna beettiza dhissen asan goyno son goynishe co7o kidi uddidayssa dan asazin co7o kiidi uttidayssa bessee

Nam7u asati issi addeza giddo aathid ashangguluuto malizayti eqqida giddnkka qasseka issi addezi istta giddon eqqidi dees.

Hasohon kuwaase kasanchati ka'idi xoonidinne bees woyto wanca geetettizayssa ekkidi be ekkida woytozakka be kushon oykkidi ha zaaridi asaza bessishe dizayssi dees

Haysan sintha baggara shiqidi eqidaysati issi yetha ta yexishin qaphizayta hoonkon kowaseka iza asata mala didi ba tohon gambel haaththidin eqqidayssa hamsile qonceesid bessees

Issi poolise addey mille baggara eqqides sinththe baggara hara heedzdzu asati deettes istape issinazi keehippe adussenne wolqamakko.

Hayssan kuwaase kaassan erettida asata woykko tecewwacheta pootoy beettees isttiak kaa7ishe goole gelssidi woykko bees qoxxarisidi ufayettees.

hayssan ichchashu asati betetees.istikka daabo bathishe deetees. mile bagarakka muuze liccetidi woykko doretidi uttideecs.

Hessan dunkane dunkane tucci teesachan oy gaabe gabbitu teesa achchan nam7u nayti ba qoodhoy ketidhi ka ishe micishenne ha xeelish hedhizaysi beeteesa

haysan issin yetha sisa irpoone geetettizayssa honkon haythe mayken geettizayssada gizani xaaxittide uttidesa

Ha'i woden daro qomo tekinoloje murutati biita bolan laletidi beetettes. istappe issiniza gidid tekinoloje muruta kompitere hayssan dees.

Ayssan asay yeththa yexishin izara ka7anawu maaddiza oykko punnanawu maaddiza susul7o geetettiza miishay deettes izikka kee hidi asata yetha kayishi sanawu malesee

hayssan heedzdzu waraqatay asi aykko qofisota dumma miisheta xaafii oykkizayssi heedzdzi sanththe medhoy dees

hayssan aarungade woy santhe qalamira digital motoqa inte waanidi go7ettana gizayssa ha misilen intesi qonce histidi teeleti yifaistidi bessida

Hissan tabiyashu diixey aazi gidikkonka erettenna qasse kawoochen aazi malize gese gidikko disheta malis issika batocharanne karetha me dho doy gorti gise sodeyssenne maabiraten saakiza karethishu buddi zeybeetis iza sunthay aasikkonne taas erete beinna

Sanpileeshe asay giza woykko memoori gidonta geeshshan eqata woykko merejata asay duuqidi woththiza miishay beettees izaska gompay usupun tamman oyddu chiibe gididays erettidi.

Ha'i woda bolla woda kaalidi wodadan aqanawu asay oothiya oosoy eretees. ikka ha bessan oosetida oosoy shuchchanne birata go'etidi asay bollara ogiyani keeththa keexiyoga.

gebiyun maasade giza amaratho xaafey dizayssa achchan garse baggara kaame misiley kezi uttides iza achchanka daro xaafeti xaafeti deettes

Lonchchina giza maakinay hayssan beetees. izikka asa caaniza makinakko bollakka aykko eqqa caanishe des.

Hayssan issinazi hare bolla oyddu tohota hinera eqa caanidi bizaso efishe dizayssi beettes.

daro pooliseti issifetethan kaame bolla kezidi uttida poolisetikka nu dere sarotethanne biitta woppa nangisiza oosanchata woykko asatakko

Daro asati hamutishe beettettes ista giddon issi addey poolise mayza may7o woykko woththiza qooppe woththidi he asataraka issibetethan hantishe dizays beettees.

Hayssan adussateththan eretida salo mala medho oykida isi adussa gidida gita kame betees. he kaamekka asa keehippe qoodan daro caanidi efanawu maadidayssakko.

ayssan hayssa medhokko gaanon medhoy dari erekiben na kaamey nam7i isifetethan hantishe dies izata bollaka kophiyaaban diray qaaphetti didees he kaametikka qola kamen dunnan

Hayssan salora kafoda paalidi asa issi bessafe hara bessa eeson gaththanawu maaddiza qorpile woykko ayrfilon geetettiza maashinee woykko eqay beettees.

Rigaaren gaareta goochchisha lizayssi qoncen beettees izikka ay caaneti hekize sse gidikko shuchchu maliza miisha makinan aaththedi goochishe de'ees

ayssan haritin baluqotinni dumma farasoti caana caanidi hantishe dizayssa bissishe dees ha caanaska kooraykka dees caanaykka dees

issi addey kaames hu7eza kezidi uttin hara addey zo7o mayo may7di be kushen guufe oykkidi hu7ezakka gaththi gulluntidi ha bagga xeellishe kaameza issi kushen oykki eqqides

hayssan kehipe lo7izanne kareth gidida kaame ogey beettees bollara koronte shuboykka micetides sakira ha dumma dumma kaameti yishe beettosona

Hayssan issi aahonne lo7o gidida kaame ogey beettees he ogeykka aazippe oosettide gizayassa gidikko shuchafe oosettidyzasako izara issi aysuuze geeteettiza iqa ba7on erettida kaamey hamppidi dee.

Issi addee heezzu hareta laaggidi bees. He hareti wuritikka caanara deettes. Issotika gita madabarara kumida miishsha caanida.

Hayssan beettizay daro makinati issi bolla shiiqidi issi lo7o ogaara bishe dizayssanne issi gaarera qasse asi hayqqida deeshe ekkidi bizayssi beettees.

Dhisse mala makina ispesal bettidi yiishan dizayssi aspantizara beettishe dees makina sunsiqan toytadha gees.

issi malalezanne keehi lo7iza pirasheppe oosettida oyden soofa geetettizayssi issi asi uttizay heyssan lo7idi diir

Hayssan issi denbazan mesimeiren katha zerdidayssa aykko do7ay monta mala keexxe keexxidi isan uttidi issadey naagizayssi beettees addezikka lo7ethadi naagizays nuus beettees

Asati keeththa giddo woykko soo giddo gelidi daroti bekushen mobile geetettiza miisha oykkidi asata misile denthish woykko poton ekkishe dizayssa bessees.

issi keeththi biratappe keecettides he keechthaza giddonka asati beetettes istika paydon nam7a beeska attomasekko

Hayssan bettizayssi walqama pooqesakko pooqesi keexedidi koomida issi beettes qalame qas qorpeterenna keeththa keexeti indi dii gides isse kalu7hi betti shidhes

Hayssan issi walqama pooqe keexetti di dizayssa hamisi lenoos qoncen bessees hamisilezikkan pooqeza pooqetethaza lo'etethaza adhusatethaza qoncen bessizayssako

Gita wolqamanne adussa gidida pooge keeththi oosetishe dizayssi beettees he keeththazaska wulati mastotetinne dumma dummabati darobay pacce dizayssa bessees

hayyssan paydon woykko qoodan laappun asati beettetes izeta gathankka attumay maccaynne nayti beettoosona istape ichashu asati bootha caamma aathida.

Hasan gida keeththay keehe malaliza honetan geexettidhin komi sheede zaysi bettes keeththazikka malaliza pooqe keeththa boykkon diccida kataman deiza keeththakko.

hayssan issi keeththa giddon daro asati issifetethan shiiqidi be cugan cugan eqqiday beettees he asatikka ay haasayizo giikko eretonta ixidayssa gidikkokka issifetethan haasayishe deettes

Hassan keehippe lo7izasoy wodiyan tamaarida asatan eqqidi keexettida pooqe giza keethay keexettishe buro osettishe woykko giigishe dizayssi ha misiliyan qonccidi beettees.

Hayssan dumma dumma dhale keethati ba madarddare booladhaley micatti utti beeteetes hayssan xaraphe bolla maxaafera giza miishayka qonccidi beettees izi dizaysoykka lo7o sookko.

mayizyan tamaarikin batamaa gilaason oddiyi tamadishen yexxishen dizeyssa phessisa

Hayssan qasseka daro nayti issi bolla shiiqi utidi ba timirte tamarishe ba kushiya baqanas uttidees. xaafishe macca nay uttidees. istappe qassekka sinththara sinthar uthida nayti dawutaran xaafishe deetees. guye bagara utidaytikka ha wochishe deetes.

Tamare nayti kifile giddon gelidi tamarishe deettes ista tamarsiza addeykka sinthe aadhdhidi be gawone woykko booththa may7o may7di dees.

haydan duma dumma maxaabeti ecetidi uttida paasha nam7antho derecha temerete keexizayssan de7ees

hayssanni beettizayssi tamareso maleys izakka ooththiza asati izas uulaza geeltho bolla dishe bettetes he ulazas medhozikka santhe woykko cililoo qalamekko

Hayssan beetizay aaze gizayssa gidikko lo'iza keeththay beetishe de'ees. ikka keeththay aazee giikko woggakko pooqezi daro hage dizayssi beetes. mastotezikka lo'izayssakko.

Daro asati kaththi maanas woy ekkanas salfetidi beetees. istappe issi naazi be saanera be kaththi ekkidi be kushen oykkidi bishi dees.

hani isia dumma dumman asatin somsay isana asiraatin beqelen kantifeera ammanora oyddoosatin eretettes

kehiipe daro naatethan woykko guutha naytinne gashera paaci ekkiza nayti issi keeththa giddo gelidi issetethan be sinthe gedezaaridi eqqidi haasayishe deettes

Hayssan tamareson woygo yumburisin tamare nayti agiza piithey woykko inday bettes bollan garsan dizays bollan dizayssan issinay utalus garseyssan diza naya maxaafay xanothada hendada.

Daro adde adde asati issi bolla shiiqidi eqqida entikka daro asati issi sohuwan ali uttin sinthara issi adde ista bolla allidi tamarsishin be'ays.

haysi qasseka geettizayssi darra asati isse fish yu uttida essakko istafekka qasseka sintha boggardizaysi saloma la may7o mayda phinxokko he asatikka wuridi hahoch shi dheetes

Hayssan ha'imatara paasettida ogezan issi toytay woy ambulanthe giza maqinay yishe dizayssachan issiyaddey oga eqqidayssa bessees.

hamsamnaminey dee san issi ogey giigidayssara heedzdzu attuma nayti ha7aali simmi eqqidayssi beettees he naytikka diiraralizayti addussa disha dibbaynae qaana

hayssan asati ogezan koreteza woykkon kobole stoza geelsi she dizayssi ha misalezan inteni xeeliza wode gelishays lo7izayssakko misile zigka qoncen beettizayssakko

hayssin issi mongiste makinan haathiseza oykkisami shala ba idihishe disayssa bessi isirey haaththa wuykisamireyka issi heelan haathite dhayishin oykki utanoo maateesa

kiaype daro asati shiiqettidi eqqida istafe goye baggara cililo miisha bolla booththa qalamera xaafettida xaafeynne sinthe baggara nam7u asati too bolla uttidayti beettettes

Hayssan daro acce oge malizayssi beetees qassekka dozore hinira baasishe dizaysikka beetees.

hayssan qasse kabi tezey aazi zeessa dikko issi walqama haaththeezappe asay binnana mala zokkoyn oykko zokoloy zokkoletti dessaessa bessees hayssi

Aspalte ogezara makinay yishe dizayssi beettes aspalte ogezikka salo mala qalamen gorpettidaysakko.

Hayssan ogeza giigisiza makinay doozoren geetettizay oge eqqidi dees. Oge wooththiza makinay doozorezakko izin oge giigisees.

Asati oorath yoosettida bomba ufayssara haaththe duuqishe yarkaneza oykkidinne be sintha ha zaaridi haaththa duuqo bolla dizayssa qoncisidi yootes woykko erissees

issan buro kiexetish diza keeththa sinthan asadi keeththe waanne geexxetiza akkon mesaraeeti ehon wodhdhila qon giseyssa ochishi deettes he asadikka ba aawa naanne keeththa goda gidi deettes

hayssan gasseza beetti zaabi gidesse gidekko issi keeththa gaaththan de iza hayssi bombatinne domma dumma tankire maliza miishe didizayssi beetti hissi keeththa zigga qaseka shuchcha piroositi dayssakko

hayssi beettishe dezayssi debube poolisaa matoqa kessishe izi dizayssa tophiya digital payda gizayssa ba kusha wothi utidayssi beettes ha addeska ha xeeleshe dees

Dumma dumma gaammo dere asati caala addetinne macati issafeteththan kezidi issi womban ba kushe haattan bessidi bessidi hattana wachchishe de'oosona

Hayssan issi kaamey beettees izikka booththa kaame gidishin ikka koronte ooththiza asata kaame gididays erettees

hayssan beettizayssatappe issi caalaawusn ba kushen bomba aaxi doydi kusha mecishi dizayssanne macanayakka haaththa huddafetada mecish dizayssi beettishi dizayssakku

Hayssan beetizayssi aaze gizayssa giddikko dumma dumma disheda gizayssi liccetidi uttidayssakko.

mayssan haaththe tobbur dees stubuzama gaathan ayqamo ereton tanishin diishen diis izika eretu

Haaththey oosettidi oorathi anjettizason asati shiiqidinne bombaza doy yeddidi be kushe mecetishenne ufayssan xeellishe deettes.

Hayssan haatha bombbay oosettida bessa baada issi maccashiya batootalen haatha duuqqashe dizays beetees he haathayka issi bombbafe heedzdzu soora woykko oyddu soora goggees.